Emicungwa girabika bulungi, giri mu bukutiya, era waliwo emicungwa egisaliddwamu okulagibwa nti emicungwa gino gyengedde bulungi. Emabega w'emicungwa gino emi emibikkule waliyo egiri mu bukutiya.

Ennyanja nnene era ennyanja nteefu bulungi. Ebbali w'ennyanja waliyo amayumba amayitirivu. Bw'ova ku mayumba, waliyo akasozi akanene ddala.

Ennyumba enkadde ennyumba eno yazimbibwa mu myaka gya ddako erina oluggi lwa mbaawo n'amadirisa ga mbaawo. Waliwo oluggi olw'esigamiziddwa ku ddirisa. Yaserekebwa n'amabaati. Ebbali waliwo ennyumba erabiseeko akatono.

Amaato abiri. Amaato gali ku mazzi, ng'amazzi gano mampimpi. Amaato gano gasibiddwamu olujegere ne gabasi... ne bagasiba ku kiti. Amaato gano gali ku mazzi okuli ebiddo.

Abakyala basatu nga kuliko n'abaana babiri. Kuliko omukyala atudde ng'omwana amwesigamyeko tayambadde, omwana omulala ayambadde, waliwo omukyala ayeesibye leesu ng'ayambadde waggulu ekimyufu, waliwo omulala akutamye mu mulyango ng'ayera.

Amazzi ga mirundi esatu gayiika okuva waggulu mu biyinja, ebiyinja bino biri mmiti. Amazzi gano gayiika ku mugga. Ku mugga kuno musimbiddwamu Musoke, Musoke ono atera kubeera waggulu ng'enkuba ebadde egenda kutonnya nga mbi.

Obukomo obulukiddwa mu langi ez'enjawulo era obukomo buno bungi, ku bukomo kuno nga kuliko ebigambo nti nkwagala nnyo Yesu.

Ente nnene era nkulu eyina amayembe mawanvu mu maaso gaayo mulimu ekibala ekyeru n'ebya kikuusikuusi ne ku mugongo kuliko ebibala ebyeru n'obutono obwa kikuusikuusi etambulira mu busubi era ente eno eri yokka.

Omukyala n'abaana babiri bali mu kulima bali mu kulima mu musiri gw'emboga. Omusiri gw'emboga guno ebbali waagwo waliyo omuddo omumpimpi.

Abaana bataano bava mu nku. Abaana bana beetisse enku, naye omulenzi omu ye tayina nku. Abana be beetisse enku. Ebbali eri ku kku emabbali w'ekkubo waliyo abakyala babiri baweese abaana ku migongo. Ebbali gye batambulira, batambulira mu muddo nga gulina kiragala omulungi.

Empologoma, ekisolo kino eky'empologoma kimanyikiddwa ng'ekisolo ekikambwe ennyo era empologoma nkambwe, ya mutawaana, tomala gagitambaala, esobola okkuyuzaayuza; nsolo nkambwe.

Ebimuli bya ppinka, ebimuli bino byanjuluzza bulungi, wansi wabyo waliyo kagreen akalabika obulungi, waggulu w'ebimuli bino waliyo enjuki emu eri mu kuzungira waggulu nga bw'ebuuka eyagala kugwa ku bimuli bino.

Ekizimbe nga kirina langi ez'enjawulo, mmaaso g'ekizimbe waliyo abagoba ba ppikippiki abaali ku ppiki zaabwe nga batudde okwo nga baliraanye ekkubo, ekkubo eryalimu amazzi nga kiraga nti enkuba eva kutonnya.

Eryato liri ku nnyanja, mulimu abakutte enkasi mulimu n'omwami akutte ekyennyanja. Ennyanja eno nteefu bulungi.

Omwana omuto atuuziddwa ku mulyango, omulyango w'atudde waggale, mu maaso ge waliyo ekiti ekiwanvu, waggulu waliyo waya okuli engoye, ku lubalaza w'atudde si lukole bulungi lwamogokamogoka.

Omukyala ali mu kutambula mu kkubo ery'ettaka. Atambula n'akawala, ku sayidi y'akawala waliyo omuti gw'amasannyalaze. Bw'ova ku muti gw'amasannyalaze waliyo ekkubo eddala, waliyo n'omwami atambula. Emabega we waliyo ebizimbe eby'amaduuka.

Oluguudo lw'ettaka. Oluguudo luno nga lugazi bulungi naye oluguudo temuliimu atambuliramu, wadde oweekidduka. Sayidi ne sayidi waliyo omuddo. Sayidi emu eri... eriko ekisaawe, sayidi endala eriko amayumba agali mu miti.

Akabaawo ke basalirako ebirungo, ku kabaawo kuno kuliko obutungulu n'ebikoola, kuliko obummonde busatu, kuliko nnakati, kuliko amagi abiri, kuliko akambe, kuliko cukkamba, kuliko ovakeddo omusalemu, kuliko ennyaanya, kuliko kamulali wa kyenvu.

Abaana bali mu kibiina basoma. Omusomesa ali ku lubaawo awandiika. Waliwo nno abaana abatunudde emabega kirabika waliwo ekibawugula. Bo tebatunuulidde musomesa, bali mabega gye batunudde bali mu byabwe.

Engoye ziri mu langi ez'enjawulo. Engoye zino zoozeddwa ne ziteekebwa ku waya. Wansi w'engoye zino mu busubi, obusubi bwa kiragala alabika obulungi. Waggulu w'engoye zino waliyo waya y'amasannyalaze eyitayo era nga waliwo n'emiti emiwanvu.

Enjuki nnyingi. Enjuki zino ziri mu kisassalala kyazo mwe ziteeka omubisi era omuntu mw'aguwakula n'aguteeka n'aguteeka oba mu bucupa ne gutuuka ku bantu.

Emiguwa mingi, emiguwa gino giri mu langi eya bbululu ow'amazzi nga mulimu n'egiri mu langi enjeru, emiguwa gino gikozesebwa mu kusiba ente oba okugisibisa ebirala.

Enjuki nga zeekutte wamu ebitole bya mirundi ebiri; enjuki nno zino we ziri omwo we zikuŋŋaanira waliwo omubisi era omubisi guno gwa mugaso gutuwonya ebifuba, guwonya amabwa mu bulago, enjuki zino ze gukola.

Ente nnyingi. Omulaalo azivaako emabega azigoba ente zitambulira mu kkubo nga lya ttaka, gye zidda waliyo amayumba ebbali w'ekkubo bbali n'ebbali waliyo omuddo.

Ekibangirizi kinene, ekibangirizi kino mulimu ebimera, ebimera bino bikaze era nga bituuse okukungula, mulimu akati kamu akalimu nga kayina kiragala alabika obulungi.

Abakyala beetisse ebikozesebwa mu kufumba, ebikozesebwa bino mu kufumba omuli ennyaanya, obutungulu, katunguluccumu n'ebirala. Ebikozesebwa bino byali ku lusaniya nga kiraga nti bigenda kutundibwa.

Abaana b'essomero batudde mu kibiina. Abaana bano bambadde ebyambalo eby'essomero. Buli omu abikkudde ekitabo kye yeetegereza by'asoma oba by'awandiika.

Akabookisi kasibiddwa waggulu ku muti kaleebeeta, akabookisi kano kali mu bibaawo, ebbali w'akabookisi wano waliwo ebikoola ebya kiragala.